Abantwana abancane besikolo bahlezi endlini bahlezi phezu kwe "mat" elembala etshiyeneyo imbala egoqela oluhlaza, omhlophe, obomvu kanye loluhlaza okwesibhakabhaka baphethe amankomitsho bayanatha.

Abantwana besikolo abancane bahlezi phezu kwemethi elemibala etshiyeneyo egoqela oluhlaza , omhlophe , obomvu kanye loluhlaza okwesibhakabhaka bonke bathwele amankomitsho bayanatha.

Abantwana besikolo bagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka bahlezi endlini yokufundela, bahlezi ezitulweni. Phezulu kwamatafula kulamabhokisi ayimibala ehlukeneyo.

Abantwana besikolo bagqoke amayunifomu bageziswa izandla ngowesilisa ogqoke isikipa esingumbala olithanga eceleni kulabesifazane njalo abancedisayo abanye bahlezi phansi.

Umntwana osezingeni le primary .Ugqoke ijesi eluhlaza okotshani .Uphethe ipen uyabhala ebhukwini phezulu kwetafula eyenziwe ngezigodo .

Indlu yekufundela yabantwana abancane abasezingeni le primary kuletshathi elinamathiselwe emdulini elemidwebe kuthi eceleni kule bhodi emnyama enamathiselwe njalo amatshathi amhlophe.

Izindlu zokukhululeka zesikolo ezibizwa ngokuthi ngama thoyilethi zile zivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka ezinye izivalo zivaliwe ezinye zivuliwe kube lomduli okhanyayo.

Amabhuku esikolo awabantwana abancane abakuzinga le primary bawasebenzisa nxa besenza isifundo se Mathematics .Lawa amabhuku aphezu kwetafula

Indawo yabantwana yokudlalela esikolo . Ilomjingo oyimbala etshiyeneyo, oluhlaza okwesibhakabhaka , olithanga kanye loyiphinki. Eceleni kulotshani obuluhlaza tshoko .

Indawo yokufundela eyakhiwe ngezitina kulebhodi eluhlaza Kanye lebhakane elitshengisa amakhompiyutha okutsho ukubana abafundi bafunda ngamalunga ekhompiyutha.

Owesilisa ugqoke iyembe emhlophe usendlin yokufundela, phambili kwakhe kuletafula kanye lebhentshi okwenziwe ngezigodo. Ngemuva kwakhe kulebhodi emnyama kanye lomduli owakhiwe ngezitina.

Isakhiwo esibukeka njengezindlu zokufundela silezivalo ezilombala wesibhakabhaka kanye lamafasitela phambi kwesakhiwo kulegceke elibukeka njengendawo yokudlalela ibhola lezandla

Abantwana besikolo bayadlala ngaphandle kwezindlu zabo zokufundela eceleni kulezakhiwo zamakilasi ezakhiwe ngezitina ezibomvu kube leminyango kanye lama windi.

Abantwana besikolo basendlini yokufundela kulamatafula lamabhentshi abantwana abangabafana bagqoke iyunifomu ekhanyayo efana lenhlabathi amankazana wona agqoke iyunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo basendlini yokufundela bahlezi phezu kwamabhetshi ayenziwe ngesigodo kanye lamatafula ,amantombazane agqoke amaunformu aluhlaza okwesibhakabhaka kuthi abafana bagqoke ama iunifomu angumbala wenhlabathi.

Umduli opendwe ngombala omhlophe ulomdwebo wabantwana besikolo abadlala ibhola lenyawo bagqoke ama uniform angumbala olithanga eceleni kulotshani obuluhlaza tshoko.

Indawo yokupaka izimota iphambi kwesakhiwo esenziwe ngezitina ezibomvu esilamafasitela amabili ngaphandle kwesakhiwo okulebhakani elincane elikhomba ukubana izethekeli zipaka ngaphi.

Indawo yokufundela elomduli ongumbala wenhlabathi lebhodi emnyama lamatafula kunye lezitulo okwenziwe ngesigodo.

Abafundi bemfundo yaphezulu bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, ezokusebenza. Basekilasini yokwenza imisebenzi yezandla. Kulemitshina kanye lamatafula.

Abantwa bemfundo yaphezulu basendlini yokufundela benza imisebenzi yezandla. Baqoke ama wovorosi angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka kuthi abathathu baqoke lengwani ezilithanga.

Abantwana besikolo basendlini yokufundela bagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka, kulomfana obambe izichathulo okubonisa ukubana lesi sifundo abasenzayo bafundela ukwenza izicathulo.

Abantwana besilisa bemfundo yaphezulu yase university basendlini yokufundela imisebenzi yezandla. Phambili kwabo kulempompi kanye lamagilasi.

Umbalisi wesilisa ugqoke isikipa esilithanga wavala ubuso nge face mask, ufundisa abantwana besikolo ukusebenzisa i computer. Labo abantwana besikolo bavale ubuso ngama face mask.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eyeYunivesi. Bagqoke impahla zokusebenza. Basendlini yokufundela. Benza umsebenzi wezandla.

Ikilasi yabantwana abancane. Ilamatafula ayimbala etshiyeneyo. Eluhlaza okwesibhakabhaka, elithanga leluhlaza okotshani. Phambili kulebhodi emnyama. Phezulu kwebhodi kule nombolo kuthi eceleni kulemifanekiso yabopopayi.

Abantwana besikolo abangamankazana babukeka bethwele izikhali zokubaza basendliyokubazela ngemuva kwabo kulamashelufu ayenziwe ngezigido.

Amajaha asendlini yokufundela bagqoke impahla zokusebenza bayenza umsebenzi wezandla wokutshisa. Umbalisi yena uyabhoda ebakhangela ngendlela abayenza ngayo.

Abafundi abathathu owesifazana kanye labesilisa ababili bagqoke amahovarosi angumbala oluhlaza okwesibhakabhaka, bayenza umsebenzi wezandla babambe umtshina ongumbala olithanga ngemuva kwabo kulamatafula kanye lezitulo okubukeka angathi kuse kilasini.

Igedi lesikolweni elingumbala oluhlaza okwesibhakabhaka kulezakhiwe phakathi ezakhiwe ngezintina ezibomvu kanye lezimhlophe . Egedini kulabantu ababili abamileyo. Ngaphandle kwegedi kulezihlahla ezikhulayo eziluhlaza.

Isakhiwo sesikolo, esakhiwe ngezitina kanye lamafasitela lemnyango okuyimbala eluhlaza okwesibhakabhaka. Phandle, kulabafundi abahleziyo labanye abahambayo.

Umgwaqo wesikolo kulabafundi abahambayo ababili bagqoke impahla ezimhlophe eceleni komgwaqo kulezihlahla kanye lotshani kube lesakhiwo esipendwe ngombala omhlophe.

Isakhiwo sesikolo esiyisitezi, esipendwe ngombala oluhlaza kanye lomhlophe. Phandle kulotshani kanye lezihlahla.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu angamayembe amhlophe lamabhulugwe ayikhakhi bahlezi phansi. Phambili kwabo kulowesifazana umbalisi okhuluma labo.

Umbalisi usendlini yamatitsha uhlezi etafuleni eyenziwe ngesigodo umaka amabhuku abantwana besikolo. Eceleni kulamanye amabhuku ayimihlobo etshiyeneyo.

Abantwana besikolo abasezingeni le secondary bahlezi phandle phansi eceleni kulezakhiwo zamakilasi ezakhiwe ngezitina kanye lamafasitela leminyango.

Umduli wesikolo oyakhiwe ngezitina ezibomvu, wapendwa ngependa emhlophe, kwabhalwa ibizo lesikolo kanye lezifundo ezifundiswa kulesisikolo.

Isakhiwo sesikolo esakhiwe ngezitina ezibomvu , phandle kulenkundla yokudlalela ibhola lezandla. Kulabafundi abamileyo abanye bagqoke okumhlophe phezulu , abanye bagqoke okulithanga. Abagqoke okulithanga babonakala njengabadlali abebhola lezandla.

Abantwana besikolo bahlezi phandle kwamakilasi. Abanye bagqoke ama uniform angamabhulawuzi amhlophe. Abanye bagqoke amajesi aluhlaza okwesibhakabhaka .

Isakhiwo sesikolo esiyisitezi esipendwe ngombala okhanyayo eceleni kulotshani kanye lezihlahla kanye letanka yamanzi ephanyekwe phezulu.

Umbalisi wesikolo owesilisa ugqoke ibhatshi elimhlophe uhlezi phezu kwebhentshi eliyenziwe ngegodo phezu kwetafula kulamabhuku atshiyeneyo kuthi eceleni kushelufu yamabhuku

Abantwana besikolo abangamankazana bagqoke amauniform , iziketi ezingumbala ofana lenhlabathi kanye lama bhulawuzi amhlophe , bame phandle bayenze isigombolozi enkundleni yokudlalela ibhola lezandla , phakathi laphakathi kwabo kulababalisi abesilisa

Isakhiwo sezindlu zokufundela esiyisitezi sipendwe ngombala omhlophe phandle kulotshani kanye lezihlahla

Ikilasi elamatafula kanye lamabhentshi okwenziwa ngezigodo ilesitubhu esibomvu lomduli opendwe ngombala omhlophe kanye lamafasitela.

Abantwana besikolo base Secondary basendlini yokufundela bahlezi emabhentshini Kanye lematafuleni bayabhala bagqoke ama uniform alamayembe amhlophe lamajesi angumbala oluhlaza phambi kwabo kulombalisi obakhangeleyo

Abantwana besikolo basesititshini samabhasi. Abantwana abangamankazana, bagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka, kuthi abangabafana bagqoke impahla zabo. Kulamabhasi amabili amileyo, emhlophe, kanye leluhlaza okwesibhakabhaka.

Isakhiwo sesikolo, esilamakilasi ayizitezi. Esakhiwe ngezitina ezibomvu. Sapendwa ngombala omhlophe. Ngaphandle kwaso, kulamafilegi ayimimbala etshiyeneyo. Kube sokusiba labafundi, abami phandle kwamakilasi.

Isakhiwo samakilasi sipendwe ngombala omhlophe, silophahla oluluhlaza kulabafundi abame phandle kwamakilasi. Phandle kulezihlahla kanye lotshani obuluhlaza.

Igedi lesikolo, elilebhakane eliluhlaza okwesibhakabhaka phezulu. Elibhalwe ngamabala amhlophe. Kuthi eceleni, esandleni senxele, kulebhakani eliluhlaza. Elibhalwe ngamabala amhlophe. Phakathi esikolo, kulezakhiwo zamakilasi. Eziyakhiwe ngezitina ezibomvu.

Inkudla yebhola lezandla kulamaqembu amabili atshiyeneyo adlalayo eceleni kulabantu ababukeleyo kube lezakhiwo zamakilasi kanye lezihlahla.

Igedi lesikolo elilombala omnyana kanye lomhlophe, libe lomduli oyakhiweyo ngezitina. Phakathi kulama kilasi ayakhiweyo ngezitina ezibomvu aba lophahla oluluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhakane elimhlophe elikhombisa ehofisi enkulu yeRVCP. Ngaphandle kwayo kulabantu abamileyo ababukeka njengabafundi abagqoke amayunifomu aluhlaza njengesibhakabhaka. Kulezihlahla kanye lotshani kanye lomgwaqo.

umbalisi wesilisa ugqoke ihembe emhlophe ume phambili kwabantwana besikolo abagqoke amahembe amhlophe bahlala emabhenjini bafaka amabhuku phezulu kwetafula eyenzwe ngesigodo ngemva kukambalisi kule bhodi emnyama kanye letafula eyenzwe ngesigodo

Umbalisi wesifazana ume phambi kwabafundi abagqoke amayunifomu amhlophe . Bahlezi phezu kwamabhentshi kanye lamatafula ayenzwe ngesigodo. Ngemuva kwambalisi kulebhodi emnyama.

Isakhiwo sama kilasi esakhwe ngezitina ezibomvu zaba lophahla olubomvu lamawindi, phambili kulezihlahla kanye lotshani obuluhlaza.

Ibhakane lesikolo lipendwe ngombala omhlophe kanye loluhlaza, labhalwa ngamabala aluhlaza, abomvu, kanye laluhlaza okwesibhakabhaka libonisa izifundo ezifundwa kulesosikolo.

Isandla sombalisi sikhombele ibhodi emnyama. Kubhodi leyi kubhalwe ngetshoko emhlophe, kubonisa ukubana kufundwa isifundo senombolo, ngenxa yenombolo ezibhalwe ku bhodi.

Ishelufu yamabhuku eyenziwe ngesigodo. Amabhuku ayimbala etshiyeneyo, amanye aluhlaza, amanye alithanga, amanye abomvu. Amanye aluhlaza okwesibhakabhaka.

Iqembu labadlali bebhola levolleyball bagqoke izikipa ezimhlophe ezilenombolo emuva bagqoka lamabhulugwa amafitshane abomvu. Eceleni kulabantu ababukeleyo.

Indawo yokufundela elomduli omhlophe lebhodi eluhlaza okwamahlamvu ebhalwe ngetshoko emhlophe. Ilamatafula ayenziwe ngesigodo kanye lamabhentshi okuhlala.

Isango elilemibala emithathu omhlophe, olithanga kanye loyisibhakabhaka. Libhalwe ngamabala amnyama eceleni kwalo kulebhakani eliluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe.

Inkudla yokudlalela ibhola lezandla phakathi kulabadlali abathathu abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, emaceleni kwenkundla kulotshani obuluhlaza tshoko kanye lezihlahla eziluhlaza tshoko.

Ibhilidi elakhiwe ngezitina ezibomvu elilamafasitela egilazi. Ngaphandle kwalo kulesithombe sikaMariya. Ngaphezulu kwaso kubhalwe Vigo Fidelisi.

Indawo yokufundela elebhodi emnyama. Ebhaliweyo ngamatshoko amhlophe. Ilomduli engumbala wenhlabathi kanye letafula eyenziwe ngesigodo.

Isakhiwo sezindlu zokufundela, ezenziwe ngezitina ezibomvu zabalophahla oluyisibhakabhaka . Ngaphandle kwezakhiwo lezo kulezimota ezimileyo.

Isakhiwo senfundo yaphezulu yase yunivesithi. Esingakapheli ukwakhiwa ,Amawindi awakafakwa .Phandle kulotshani obuluhlaza kanye lezihlahla.

Igceke le Univesithi. Kulotshani obuluhlaza tshoko obuqunywe kuhle. Kube lezihlahla ezinde ezikhulayo. Kuthi eceleni kulomgwaqo oyakhelwe kuhle ngezitina

Indlu yokulala yabafundi base yunivesithi ilezitulo ezimbili kanye letafula .Eceleni kulemibheda emibili omunye ulengubo ezimhlophe omunye ulengubo eziluhlaza. Kuthi ngelinye icele kuleshelufu yempahla.

Indlu yase Yunivesi ependwe ngombala olithanga kanye lomhlophe. Kulomnyango owenzwe ngesigodo obhalwe ukuthi indlu yokunathela itiye.

Igceke lase yunivesithi lilemigwaqo ehlanzekile eyakhelweyo kube lotshani kanye lezihlahla obuqunyiweyo ukuba indawo ibukeke ihlanzekile.

Indlu yokulala yabafundi base yunivesithi le yindlu yomuntu wesifazana ngenxa yengubo eziyendlelwe phezu kombheda kule shelufu eyenziwe ngesigodo elamafutha kanye lamabhuku.

Indawo yokufundela izifundo zaphezulu iyunivesithi. Phandle kufakwe amatende amhlophe kube lebhasi eceleni engumbala oluhlaza okwesibhakabhaka. Phambi kwamatende kulamabhakani ayimbala emhlophe kanye leluhlaza okwesibhakabhaka, kube labafundi abamileyo.

Indlu yokufundela yaseyunivesithi, ilezithulo elozombala oluhlaza okwesbhakabhaka. Khanye lamathafula eyenziwe ngezigondo. Ngemuva kwekilasi kulomfundi ohlezi phansi. Ngemuva komfundi kule bhodi emhlophe.

Indlu yokufundela. Abafundi base university. Ilebhodi, eyimibala emibili, oluhlaza okotshani kanye lomhlophe. Phambili kuqlaetafula eyenziwe ngesigodo ekambalisi. Kuthi kube lamanye amatafula amhlophe, lapho okuhlala khona abafundi.

Indlu yokufundela umsebenzi wezandla ilama shelufu ayenziwe ngezigodo kanye lamatafula lendawo yokugezela izandla.

Abafundi bemfundo yaphezulu yaseyunivesithi bahlezi endlin enkulu eyokudlela, bahlezi phezu kwamatafula kanye lezitulo okuyimbala etshiyeneyo. Bahlangene bengabesilisa kanye labesifazana

Owesifazana usendlini yekufundela yase univesithi. Indlu enjengelabhorithali ugqoko impahla zokuzivikela , kulamakhabothi ayimpala eluhlaza okwesibhakabhaka .

Isakhiwo seyunivesithi yase Rwanda, sipendwe ngembala emibili, okhanyayo ongathi lithanga loluhlaza okotshani. Kulezihlahla ngaphandle kanye lotshani, kube lemigwaqo.

isakhiwo se university esiyistezi sipendwe ngompala okhanyayo sibe lophahla olubomvu phandle kulomgwaqo ohlanzekileyo kanye lotshani obuqhunyiwe kuhle kube legedi elimnyama elivalileyo

Isakhiwo sase university esipendwe ngombala okhanyayo ofuna ukuba lithanga ngaphandle kwesakhiwo kulendawo yokupakela izimota kuthi eceleni kulendawo eyakhelweyo eyokuhlanyela utshani kanye lamaluba.

Abafundi baseyunivesithi basendlini yokufundela. Phambi kwabo kulama lephuthophu aphezu kwamatafula kube sokusiba lombalisi omi phambi kwabo ebafundisa.

Indawo enkulu evulekileyo ebukeka njengenkundla yokudlalela, eceleni kulotshani obuluhlaza kanye lomthunzi wesihlahla. Kwelinye icele kulendawo yokuhlala elithanga.

Indlu yokufundela abafundi baseyunivesithi ilamatafula kanye lezitulo okwenziwe ngezigodo, kube lamafasitela lemiduli ependwe ngombala omhlophe kanye lamalayithi.

indlu elomduli omhlophe lamawindi alamakhetheni ayi brown phakathi kulezitulo kanye lamatafula okwenziwe ngezigodo phezulu kwamatafula kulamaphepha

Izakhiwo ezibukeka njemahofisi ziphendwe ngombala okhanyayo. Eceleni kulotshani oluluhlaza. Phambili kwezakhiwo kulamabhakani alumbala uluhlaza okwesbhakabhaka.

Abesilisa kanye lowesifazana baselebhu yesayensi bagqoke amabhatshi amhlophe bathwele imayikhirosikopu kukhona abakuhlolayo. Eceleni kulekompuyutha eyiyo ebanika imiphumela yalokho abakuhlolayo.

Indlu elamakhabothi amanengi ayenziwe ngesigodo lamatafula ibukeka njengendlu yabafundi yokufundela imsebenzi yezandla

Indlu yokubalela okubizwa kuthiwa yilayibrari, yindawo ethuleyo elamashelufu agcwele amabhuku, lamatafula kanye lezihlalo. Isetshenziswa ngabafundi abayabe belesifiso sokuyathapha ulwazi emabhukwini atshiyeneyo.

Ibhakane elimhlophe elikhomba uyunivesi yekhatolika ese Rwanda, libhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka lile "logo" yeyunivesi engumbala olithanga omnyama kanye lomhlophe .

ikamelo lapha abafundi abahlalela hona ibizwa kuthiwa yi hostela kulama khabothi lapha abafundi abafakakhona impahlazabo kube lemibheda eyendlalwe ngezingubo ezimhlophe kanye lekhetheni elivale ifasitela

Ibhodi eluhlaza ebhalwe ngamabala amhlophe ukuthi i yunivesi yase Rwanda elekhampasi e huye phakathi kotshani obuluhlaza tshoko kanye lezihlala eceleni kulomgwaqo lomuntu owesilisa ogqoke imhembe elombala oluhlaza .

Indlu yokufundela. Ilamatafula kanye lezitulo. Eziyimbala etshiyeneyo. Ezingumbala otshiyeneyo. Kuleziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lezimnyama. Ngemuva kulebhodi elimhlophe. Kube sekusiba lesifundi esihlezi ekhoneni.

Isakhiwo esingumbala omhlophe esilamasitepusi akhwela esiyaphezulu lamafasitela avuliweyo. Esandleni sokudla kulama sitepusi omlilo ngaphandle kwesakhiwo kulezihlahla kanye lotshani.